Ɗo snaks on ɗo joɗi, piza on ɗo joɗi ɗuɗɗum piza mai hadomai ni ɓe rufiti su kabage be green bins be kujeji ɗuɗɗum se be sigi hadow tre. Tire mai bo ɗon ɗuɗɗum hadow ɓeɗo nyama on bo pisa do yamdu on snacks on.

babal sorrugo sarkaji on, sarkaji mai kashi, kashi ,bei yeriji, sarka bo, robe do lobti nga fauna, fere be do lowi ha ndane jeyi kuje robado be sigi dizainaji mai ,wala kala wala sarkaji mai.

goddo on do mori mordi mako zaneji zaneji, odo husiti hokkiti bawo, mordi mako mai ni, pecchi mai labi daral hore mako balejum holowi riga bulu hoto mai bo vangai sosai hedi bawo bo

Leso on ɓe ɗo sigi. Leso mai wala katifa hore maga be sera sera be yeso be drowa ha chaka. Leso mai kolo mago ni brawn on hore maima brawn be goldin drowa woni ha chaka mai bo marum on ha sera lawol on bo.

Wato ɓingel debbo ɗo dari. Ɓingel debbo mai ɗo lowi alkibbare. Alkibbare mako mai nonde pink. O lowi riga mako boɗejum, o ɗo dari kombi mota mai danejum on. Alkibarre ɓe ɗo lowa ɗum himɓe lamu ɓeɗo lowa bo himɓe soti.

Himɓɓe on ɓe dari ɓe tati ɓedo fufa algaita, ɗiɗi ɗo, ɗo fufa algaita, goto bo ɗo dari tan. Algaita ɗo hunde je himɓɓe nane on fiyata ko ha bangal, ko kuje sarauta ɓe fiya, hoto mai ɓo vangai sosai, ɓeɗo naftira fere luwal fere bo hunde mai ban jamɗi.

Ɗo goraji lekki on. Lekki mai gora manga be petel gora rande ɗoni kan jon dammuɗum petel ɗo mari ɓandu majum nonde mai popol ɓalejum dib boɗejum danejum be popul mai bo koloba on ɗo mari maɓɓode mun bo kolo milik kolo manga do mai ma banni ɗo mari popul danejum maɓɓode mai milik kolo ni.

Gadin on, gadin mai ɗo mari leɗɗeji ɗuɗɗum, be fulawaji, ɗon lilo je himɓe ɗiɗi va’ata waɗa lilo jamdi mai, babal babal yargo hendu on, ɗon hunde babal joɗugo hasara ɓeɗo kebita bannin waɗa.

Firic may firiija on ,ɗo mari dammugal. Firic ɗo bo ɗo naftira be elektiric on, ɓe ɗo waɗa sitorin ndiyam, nyamu, furut haala vannugo. Ɓe ɗo waɗa kusel ma. Firic ɗo bo ɗo huuwa be neepa on. Firic may bo ɗo mari nafu sosay a saare, haala waɗugo westin kuje.

Kikimba on ɗo ɓilindiri ɗo jooɗi. Kikimba ɗo bo ɓikkon leɗɗe on. Ɓe ɗo nyama, ɓe ɗo waata ha nyamduji, ɓe ɗo loowa ha njaram. Kikimba ɗo bo kolo mum girin on, ɗon salat ha dow may ɗo ɓili.

Ɗo dan siyasa on paki mota mako o vurti oɗo mari sajeji mako danejum limse mako danejum be glas ɓalejum, ɓeɗo ɓa ɓamtina mo jungo girma mawa woɓɓe fere ɗo ɓamti wayaji hosa mo hoto to ɓeɗo sika mota mai bo ɓalejum.

Leggal ayaba on do, do dari leggal ayabamai bode dammude de fuddi furtuggo a yaba habandu maje bafe ledde man green color, endu a yaba man bodejum ayaba abo kol gre ayabado bo bikkolledde on bedo nyama ayabado frut on sosai do nafa habandu beddina goddo vitamin habandu.

Oɗo ɗari ha babal ɓe waɗi dekorekcon, Dekorekconi ɓe waɗi kolo Yelo, girin yelo, girin, Se ɓe waɗi be Boɗejum ha Sera ɓe waɗi ba v ni, Kankobo oɗo ɗari'on Kare mako Danejum, riga mako Veri Pink be fesmak, oɗo tunni oɗi Jogi boru ɓalejum.

Nyebbam hunnduko on, ɓe ɗo wallini guda ɗiɗi haa leddi, gootel ɗo boɗeejum, gootel bo mili kolo. Nyebbam hunnduko ɗo bo, ɓe ɗo loowa haa hunnduko on, dalila hunnduko ta yoora, ɓe loowa bo ngam pawne. Nyebbam hunnduko ɗo, gootel ni hoore may vurtai, gootel may deday daande may ɗo on vurti.

Palo made dizaining arande do ni korwal mai bluwol bedo fauni gallo wailitin gal ttwralttiji don bodewal bo be pilojiya do don tanta teburacaka don daniwal mar piloji 5oi do titi korowal gn1 don korombia singul singul gudadir gotel be pilo gotel wala laboleji mai borde majum ballejum sira mai danejul palo mai don bodi do fauni sosai.

Ɗo ketil on ɗo jooɗi. Buta je be ɗollirta ndiyam gulɗam je be haurata be nepa. Buta ɗo bo les maga balejum ɗow maga silva. Jungo maga ma balejum. Ɗow mai ma mabboɗemai balejum on n sera mai ɗanejum.

Yerri be sarka be hunde jungo, sarka mai ɗo joɗi ha babal dande roba do, sarka mai danejum on zobe mai ɗo joɗi ha leskanjum ma kuje juɗe mai ma ɗo joɗi ha hunde banta juɗe mai yeri maibo ɗo joɗi ɓedo waɗi hangin mai ha babal watta ba pulos yeri be sarka ɗo ɓe hunde jungo ɗo en ɗo naftira ɗum on ha paune amin min on roɓɓe.

Apulji on ɗo jeeri. Apul ɗobo ɓikkolledde on. Apul mai bodeejum, be girin, be girebs ha nɗer robaji, be pia ɗo joodi gefe. Apul, girebs, pia, ɓikkol leɗɗe on. Beɗo nyama ɓikkol leɗɗe boo nafa sosei, ha bannu ngam vitamin on.

Agoogo ɗo waali ha leddi, agoogo ɗo je roɓe on, ɗo mari pauwne, be ston ha ɓandu mai. Agoogo ɗo roɓe ɗo loowa je faashon on, bo ɓe ɗo loowa ngam ɓe laara wakkati, agoogo mai ɓandu maaga silva on, ɗo mari bo waan-tuu-tiri ha nder der mai.

Yolnde sare hinɗi sosai, dammugal mai be mahol mai dammugal mai ni kola mili kolo ɗon binndi bodejumji himɓe riga kafi ɗo, les mai bo ɗon floni ɗon geneji hasira mahol mai bo bulok on ɗon lamba two seɗɗa ha sera.

Leɗɗe on ɗe ɗuuɗɗe, ɗe ɗo njoori. Ledɗɗe may bo leɗɗe mbayi on. Baafe may bo ɓokko-ɓokko. Sera baafe may bo ɗon ɓanndu boɗeejum-bodɗeejum ni. Kuma haa ngesa on. Mbayi bo ɓe ɗo nyaama nga on. Defa ɓe nyaama. Kannjnu on nafu mbayi.

Get on dammugal sare get mai bo ɗon mili kolo, ɗon dammugal petel, ɗon bob ha dow mahol mai, seramai ɗon leggal, leggal mai hako ɓokko ɓokko waɗi ɗaudi, leggal mai seramai ɗon sok awe leddi mai bo ɓeɗo tanki fulo on, ɗon bo sok awe fere ha serani.

Riga on do dari maroba je be lowata be kuda sta’ello dk blu do mari pauni bade jumhadande mai do dari jungo kugame do bamdi gotel bobmad clas gam be nyota on kareji.

Ɗum ɓikkoi leɗɗe ji on lemu, apple, kokumba, timatir, ha bafeji, wala ko wala be tatase, ɓikkoi leɗɗe ɗo ɓeɗo naftira ɗum ha nyamugo, fere ɓeɗo waɗa ha nyamdu, fere bo ɓe ɗo yara yarugo, ɓe nyama ɗo nafa sosai ha ɓanɗu.

Kulaji on ɗi ɗo joɗi, ɗido mari set tati, kulaji mai ɓanɗu maji ash kolo, sera mai silver, kula ɗo ɓeɗo naftira ɗum ha rottugo nyamdu, kulaji mai ɗiɗon tokkata manga, chaka, be jea.

Ikkolleu 0 yaroba don aga luma firra be jyunga be ledde mo madotare don gova haroba don kumapi’a hasira rharoba moibodejom iolloeoboeo naftura dum hon be nyama kumado madda vitami sosai haben duda jajei nyamdu bo ha derrs,

Goɗɗo oɗo der jirgi joɗi ,korom je jirgi mani ɓulu riga mako ɓulu oɗo mari sajeji ,goɗɗo mai balejoni oɗo joɗi ha der jirgi ɗon himɓe ɓo ha ɓawoye mako.

Debbo on odo mabbiti dammugal soi ojodi ha sera owurtini kosungal mako gotel obili do gotel sai owallini jungo mako ha do kosungal mako jungo mako mai be lalle bodejum do odon lowi halagare be pade mako milik kolo dammugal mota mai balejum himer mako bo be bi pinc don intaloxs boha oyabi mai.

Goro on du joɗi yatare goroji mai ɓurɗo waɗi kashi kashi o wari wude je be lowata feunata diyamma goro mai don kashi boɗeeje don daneje don jilli be bodeje be daneje don hude boje be tefirta goro mai be ittata sangara tre mai bo kiddum danejum dapali hasera gorodo bo bedo naftira habangal ha’inde ɓe do nyama bo.

Rigajiji on ɗo feɗi rigajiji man ɓalejum boɗejum nonde kashi kashi rigaji mai nyotinga on ɗo feɗi ha jamdi ɗi ɗuɗɗi babal sorgo di on fere bo be hangaji maɓɓe ɗiɗo ɓi ɓili.

Kofi gilas kop on. Kofi mai Godɗo jogi ha jungo be ndiyam waɗi rabbi. gilas kop ɗo ɓe ɗo Naftira b mai ha hokkugo Godɗo ndiyam. Ɓe wola lowo ndiyam gunɗum ha gilas kop. Godɗo bo ɗo jogi ha jungo mom mo jogi mai bo oɗo ɗan mari jungo Mako danejum tekkuɗumni.

Fayannde may on ɗo jooɗi, kanje sis piisis guda jeego, fayannde may nonde siilo, fayannde njamndi on dammuɗe. Fayannde may ɗon mannga sam, tokkata, tokkata, har warugo peetel. Ɓe ɗo defida be fayannde ɗo on, gulɗam, gaari, nyamdu, pat ɓe ɗo naftira be may.

Lemun samiwon hasira yelodo turtuje bo bodejumdo turtuje bo kanjum bodejum coi bedo nyama chabule won lammuɗum torop lemun sami ma lammuɗum torop amma lemun sami bedo lowa hatti be wada ha gari yara chabule bo bedo nyamaon

Mashin on ɓe ɗo naftira be ha wadugo kontrolin kuje wata specialli je ndi'am ɓeɗo naftira bemai ɗo mari toɓɓe-toɓɓe green ɗo mari hunde ɓe wacta control mai ɓalejum be ɓandu mai danejum ɗo mari bindi daneji ɓandu mai ɓokko-ɓokko seramai ɗum hunde danejum dou mai bo ɗun hunde ɓalejum ha vindi wata kuality.

Jolof on ɗo jooɗi ha plet. Jolof mai bo ɓe waɗi carot, grin bins haa nder. Jolof ɗon cokali haa gefe ɗo jooɗi. Cokali mai kolo silva. Nda ɗo kuma salat, kikimba, tumatir ɓe he’i. Gefe ɗo bo sos kusel on, plet ɓe lowiri nyamdu mai bo daneejum on. Nyamdu bo to en nyami ɗo nafa men ha ɓandu sosai.

Ɗo tuta on, tuta mai do mari nondi kashi ɗuɗɗum ɗo mari boɗejum, ɗo mari bulu, ɗo mari danejum, nder mai ɗo mari bulu, ɗo mari boɗejum, danejum be green. Tuta ɗo ɗo naftira on ha wadugo indiketin contry, kala contry pat to ɗo mari kolo bannin be andi kolo me ko watta identifyin ha maɓɓe.

Kwali on ɗo ɓari je lekki be lekki man bo ɓari ha kombi kwali mai, lekki mai ni sacit man bulu on lekki mai danejum woni ha nder, kwali lekki mai bo parastamol on bindi mai ɗon bo je bulu, lekki ɗo bo himɓɓe ɗo yara on magina ɗum pen rilif ko nyau fere ha ɓanɗu goɗɗo to ɗo dama.

Koromjeon do jeri diri ya palo koromjemai kolomaje bodejum chaka mai don santa tebul danejum don bo frenji a palo mai sosai don tebul fere hakombe korwal ga’en wallo tebul mai do mai marum sera mai danejum, hoto palo mai vangai sosai hoto mai do dan nyibbi sedda palo bo bedo siga koromje koromje bo nafa sosai a palu halato awari visitos.

Ɓingel debbo ɗon Mori morɗi mako ni voɗugo. odulgo rufiti jungo nyamo be nano. morɗi mako manni Shuku’on guda ɗiɗi.ɗi ɗo waɗi Sitef Kof Kof ni oɗo lowi Yeri mako. oɗo mabɓi gite Mako dar lowi riga Mako.

Babal restoran on. himɓe ɗo hebbini, tebulji, ɗon koromje, ɗon ɓeɗo nyama, ɓeɗo yara, koromje mai boɗejum, dou tebul mai boɗejum, worɓe be roɓe, babal mai don esi, don bobji do kunni.

Yeso sare, sare mai ɗum gidan sama on, steples ɗon dammugal gilas, ɗon fulawaji ɗo joɗi, ɗon korowal, ɗon ciwo ha caka sare mai, penti sare mai danejum, of siteya dow mai ma ɗon balejum, gilas mai penti danejum, saraɓe waɗi hunde fere, hadow mai sitep tati on, dow mai ma non non, ɗon gilas balejum penti mai danejum.

Lemu on ɓe ta'i ɓe wati ha plad, plad mai bo tangara on ɗo mari dezign blu, ɓalejum, be daneju be ret, sei be ta’i round round round sai be sigi, lemu mai bo be do yara on, nda jungo hoo ndu du goɗɗo bo vurti.

Ɗo adda laɓa on ɗo dari, adda laɓa may ɗo nder ɓaake mum, ɓaake mum boɗeejum. Adda laɓa hunnduko may ɓaleejum, ɓe ɗo taari be buutol jimmiti, adda laɓa may ɗo dari haa dow kuwali ɓe duppi. Adda laɓa ɓe ɗo naftira be may, haa soppugo leɗɗe, sipaycali waynaaɓe durooɓe, ɓe soppa leɗɗe, na'i maɓɓe nyaama, ngam be may ɓe ɗo oorirta.

Himɓe un ɗo fija bol ha filin bol, filin bol mai ɗon graz kapet ɓe ɗo dogga ɓe yaha hedi ɗo, ɓe yaha hedi ɗo. ko ha filin bol ɗo, babal ɓe fijata ɓe jartina ɓalli un, be ɗo waɗa exercise, ɓe ɗo wada jogin ha ton.

Kusel on ɗo joɗi, kusel mai gulagel on gel ɗo joɗi ha nder tak awe, nda ɓe sa'i doya be koy bo ɗo joɗi hegefe be yambos, kusel ɗo ɗum hude je himbe nyamata on, kusel mai bo je gortogal je dabbawa petel on.

Tuta on, tuta me ɗo mari nonde blu sta daneju be yelo tuta ɗo ɓeɗo naftira be mai on ha waɗugo indiketin contry, kala contri bo to lari kolo ɗo ɗo andi ɗi e on watta riprezentri ha wuro maɓɓe.

Bingel ɗebbo on ɗo jodi. Owaɗi riga balejum, paune mai ɗanejum, onangi jude mako waɗi hunɗe fere mabbiri yeso mako. Nɗe mai bo silva be balelejum. Ɗebbo mai o bayo on o bayi on. Oɗo mori murɗi mako rufiti. Bawo mako ɗon bafe girin girin ni.

Debbo on ɗo mori gasa mako, ɓeɗo viya morɗiyadu mbodi ɗo waɗi ni ni, oɗo tuɗu turni hore mako, oɗo mari gasa gera, debbo mai o bayo on, o ɗo lowi riga mako dane jum.

Goɗɗo ɗo dari Odo jala, o lowai kare booll bulu, soks danejum paɗe blue, oɗo jogi kuje ha right hand site mako, jungo mako left oɗo waɗi koli mako ɗiɗi ni .O ɓalejo on. Oɗo waɗi geran fiska, oɗo dari kombi dammugal, dammugal mai bo.

Bingel debb on odo jodi vinda alluwa al kur'ani ,o vindata ha alluwa bo jungo mako gotel do jogi bindirko jungo mako nyamur lowi jawe balejum limse mako bodejum bo lowi gele balejum hula balejum do danejo bo amma wala bandu sra’e mana alluwa do bode don vindira on hajangugo al kur'an do nafa sosai.

Dankali, mai buɗe ɗum shoi be do nyama on bodojiyon coi dido yauna diri be ledde maji halesmai bodon bafeji giringirin sira ma madon diɗadi

Domburu ɗo va'i leggal, leggal mai bo judgal ɗo hobbiti koɓe magal, viccho mai bo juɗɗum oɗo wati hunduko mako ha les koɓal bo ɗo mari leggal ha sera bafe grin. Domburu ɗo bo ɗum dabba on je waɗata.

kusel do jodi haroba kashi ɗidi sa’inga gefe gote je jungo nyamo dovoji coi ,je gotel Mai bo do jilli be iye hataso danejum be do bili hado drowa kusel bo be do nyama on bedo sa’a be nyebbam nyama.

Nyebbam hunduko o ɗuɗɗum ɗo joɗi lip glos, nyebbam hunduko mai don boɗejum, pink, be orant jungo ɗo jogi babal mai bo ɗon hako green maɓɓode ɗo mai bo goldi on, nyebbam hunduko ɗo ɓe ɗo wata on ha ittugo drines hundugo ko hundugo ɗelka jea.

Koromji ɗo jooɗi gudaa nayi, ɗon hude ha caka, koromji man nonde maaji bulu, ɗo mari pilo ha dow, jooɗi ha leddi, babal mai pat dotti, leddi mai, ɗon maashin ɗo dari. Koromji mai ɗo mari nonde bulu bee silva ha ɓanndu mai.

O moori moorɗi maako kalaba, o haɓɓi ɗi haa ɓaawo, o ɗo turni hoore, gaasa maako ɓe waltini haa yeeso ɗo, o ɗo mari gaasa giram. Mo hoosata may bo, ɗon ɗowdi wurti, o ɗo loowi riiga maako girin.

Pepesup on ɓe waɗi ɗo joɗi ha nder tasow tangaram tasow mai danejum sera mai yelo kusel on, kusel Gortugal pepesup mai ni ɓe wati kuje grin bins, grin pepe ɓe lowi tasow mai bo ɗo joɗi ha do gas chokali bo ɗon nyeda perpesu ɗo bo ɓe ɗon nyama on.

Marori on ɓe ɗo lowa ha nder blenda. Blanda mai bo kofi mai plastik on. Blenda ɗo is e electric kuje on. To ɓe lowi marori ha nder blenda mai, se ɓe maɓɓa, se dirɓa. Ɓe wawan ɓe naftira marori mai ha waɗugo gaari ko ha maasa.

Ɗon yeri guda ɗiɗi ɗo joɗi a difes kolo ɗo se goldin kolo be sarka mum don wodi ha hunde contina man bulu gotel ɗo bo Is e silva colo ɗo joɗi ha kolo man bulu, yeri be sarka ɗo bo roɓɓe ɗo lowa gam faunira on.

Bingel don wadi nyebbam hunduko odo jogi nyebbam mai, nyebbam mai bo do mari nonde bokko bokko be danejum bo wadi ya hunduko mako, odo lowi riga mako popul be mili kolo odo turi hunduko mako ni odo mabbiti gite mako mori mordi mako bit ni vodugo.

Freshji on ɗo jooɗi feshji jey ɓe naftrta bee lootira tolet, bee kwali omo kilin gudaa tati ɗo jooɗi bush ji mai boo ɗo mari nonde ɓokko-ɓokko bili bee ask kolo, burosh mai bo ɓe ɗo naftira haa lootugo kare, layɓugo.

Jongo goɗɗo ɗo jogi bututu. Bututumai nonɗe maga bulu. Jungo goɗɗo mai nonɗe mai balejum. Oɗo lowi karebo nonɗe bodeje be bulumai. Bututuɗo bo be naftira dum ha lowugo nɗiyam, ko nyebbam, ko manja ta rufa.

Himbe fuu nda ɗo haɓa dillugo jumbaare haa ɓe dilla ɓe jumpa juulerde man ni be ɗo hebbina ndaa nder ɗon keekeeji napeo bee mootaaji, ɗon mashinji ndaa bikkon kon boo dilla bee jompa bee limce maɓɓe boɗeejum bee huulaaji maɓɓe baleeji ɓe ɗo jogi sallaaya, goɗɗo mawɗo gootel ɗo'o ma limse matko pink o ɗo efti binngel bee feere limse maɓɓe bulu, bee bodeejum, ɓe ɗo dilla bee kosɗe.

Oɗo dari, lowi riga mako bulu, wakki boro mako ɓoggol juɗɗum ɓalejum be danejum nda korol hasara mako. riga mai waɗii gasa mako moɓi waɗi hedi jungo nano ɓawo mako no ɗon himbe ɗon kulaji ɗo dari ɓoɗejum.

Tumatur on ɗo joɗi ɗuɗɗum. Tumatur mai ɓendi vooji choi. Tumatur mai ɗo he’a nyama keccum mai. Tumatur ɗo ɓeɗo haura dirba defa hako be mai. Tumatur ɗo diga keccum mai ɓeɗo itta ngam lekki on. Ɗo ɓedda iyam sosai ha ɓandu.

nyebbam hunduko on lupstic, jey ɓe waɗata haa hunduko. Rowɓe ɗo naftira be may, ɗo jooɗi haa leddi mari bindi ɓaleeji .Ɓanndu may yelo ,sera may milik kolo, haa leddi jooɗi may bo milikolo on.

fam tuls on, ɗon jooɗi haa leddi, junngo nyaamo, fes man- jagara, gootel bo ceebur, man-jagara be foks, be ceebur ɗo jooɗi haa leddi, ceebur jey junngo nano fes ni les man bulu on, man-jagara afta foks ɗo kannjum man-jagara may hunnduko may hoore may boɗeejum on, ɗo jooɗi haa leddi. Bo ɓe ɗo naftira ɗum haa geseeji, ko haa saare, ba ceebur bo ɓe ɗon nyiɓira be may, man-jagara ɓe ɗon vuuwa ngesa.

Ataruguji on ɗo ha joɗi ha roba ɓewari ɓewaɗi pakejim majum be leda frech not pepe, french not pepe ɗo ɓeɗo naftira be mai ha hako, ha pepe super, ha jolof, ha super maket on ɗo jeri, don green pepe bo ha sera kotoi do takki pryce mun two two thousand ɗon yelo grin boɗejum pepe ɗo grin pepe ɗo bo grin.

Ɗoo joɗii haɗow kiret mai, ƙoimai guda jego onni vangi ɓedo sigi koibo gortugal ɗo rima jaule ɗo rima, amma ɗo ƙoi gortugal on, koi ɗoo ɓe ɗoo nya sa'a nyama be do defa nyama, koi ma boɗo nafa ɓandu sosai.

je lawdo dari be boksas ɓalejum mabe nonde boɗejum jungo mako gotel fori kuje bitt ɓe sanyata ɗum baluma o ɗo lowi kala mako ɗo dari yaflo waɗan kiddu o ɗo lowi zobe jungo mako.

Ɗobo set mek-op kit. Ɗon lip kuloos, ɗon jels . Ɗonpali dammuɗi dammuɗi ɗo. Ɗon soks binge ɗo wati ha ko sɗemom. Kanjum beɗo naftira ɗum ha makop set on. So sai lip golos ɗo be do wada hala dirinit maut hunɗuko goɗɗo.

Flawaji on ɗo jodi ɓe seki gora se ɓe tiggi filawaji bo ɗo mari bokk bokko be boɗejum, ɗo joɗi ha leddi lawaji ɓo ɓeɗo awadum ngam ɓeɗo wara soda je paune sare.

Kolo tuta mai kashi guda tati nonne mai ɗon bulu ɗon boɗejum ɗon yelo nonde boɗejum ɗo ɗo juti ni waɗi lyk e ko b ɗo mari nonne bo yelo ha dou ɗo mari paune tuta do bo ɗ waɗa indiketing kontiri.

Jungo debbo on be lalle, lalle mai bo dails on oɗo wati peɗeli o ɓeddi peɗeli mako boɗɗejum o penti oɗowati zobe jungo mako je tokkata petel ɗo oɗo lowi jawe.

Nyebbam ji on ɗo jeri ha gora guda tati, goraji mai ni ɗo sigi ɗi ha leɗɗi sai ɓe ɓili gotel ha dou ɗiɗi, goraji mai ni ɗo mari nonde boɗejum be maɓɓode ɓalejum, bindi goraji mai ni bo denejum on, goraji mai pat tati nyebbam woni nder bo ɓalejum on.

Yeri on debbo ɗo jogi ha jungomum yeri ɗo kolomun goldin kolo on be sarka be zobe mai pat kolo gotel debbo man ɗo lowi zobe silva juɗe mako tekkuɗum danejo, sarka ɗo bo’en ɗo lowa ngam min fauna on fashion lesmai bo ɗon hunde danejum.

Waldurob do bari do mari nonde ɗidi bodejum hababal mabbutugo ma do chaka don miro sera gotel do ma bodejum on miro mai danejum tas sera mai do mari paune goldin colo miro mai do bari ha maholon, mahol mai bo kingol lesma bo jodi ha leddi, waldurob mai bo boddum sosai bedo lowa kare ha nder.

Ɗo gesa on, gesa bai, bai mai bo hako mom boko bokko, ɗon gortugal ha nder gortogal mai nyebbe rewal, hore magal boɗejum, ɓandu magal balejum, hako bai mai bo leɗɗe mai boɗejum, kanje bo ɗe girin, babal mai bo ɗan ɗon dotti dot.

Lips globs on, lips glos mai be maɓɓode pink joɗi ɓeɗo naftira bo ha lowugo ha hunduko, ɓeɗo lowira nder maibo maybe pink on.

Ɗo tambari ayoba ɗo ap on mosli to a nasi zennda bid ,wannama talla aps maɓɓe may ayooba ,ɗo mari nonnde bulu be daneejum be yelo haa caka ,to vindi ayoba may alaama 'a' ɗo kanjum on waɗata sitandin ɗo ayooba may.

Himɓe on ɓe ɗo dilla haa sera laawol, debbo ɗo o ɗo ardi, o ɗo jogi booro maako girin, o ɗo jogi feere, o ɗo waɗi jawe maako, o do loowi himar maako boɗeejum, limse maako boɗeejum, o yaaɓi sitep gootel, himɓe feere bo tati, ɗo wara haa baawo, gooto riiga daneejum, ɓaleejum, be ba bulu, nda moota ɗo dilla haa ɓaawo maɓɓe, laawol may bo kolta on, ɓe tokki sera maagol saala, yeeso maako bo ɗon piiila.

Yeri do jodi ha nebre juɗe goddo guda ɗiɗi yeri mai bo ɗo ba zobe zobe ni, yeri mai goldin kolo ɓandu mai wodi jungo goddo mai danejum yeri bo ɓe ɗo lowa ha noppi on ɓe faunira be mai.

Debbo on oɗo mori gasamako, gasamai ohaɓɓi ka ha ɓawo ruffiti guda ɗiɗi o ɗo turni horemako riga mako bulu babal mai bo wala koɗume.

Map on, map najeria ɗo waɗa indiketin state ji maji, ɗon fulani hausa, ɗon sokoto, kano, kaduna, ko toi be babal ɓe sigini ɗum. Ɗon inugu, ɗon kalba, ko toi ɗon pril grop chamba, ’edo, ekiti, igbobo, kwari Pat ɗon a larini a andi her toi on states toi woni, her toi on arewa, toi on kudu.

Yerijiji je robe lowata je wala sarka ɗe ɗo rufi ha babal fere boɗejum nonde majum ni boɗejimon, yeriji mai kala-kala kala dezainji boɗɗi boɗɗi boɗɗi boɗɗi ni ɗuɗugo yeri bo robe ɗon lowa ha paune on deɓbo to lowai yeri ma sai ayi'a ovoɗai tow olowi yeri ɗo ovoɗa masin.

Ɗo tirailaji on ɗo dilla ha lawol, tirailaji me bo do rundi kare sosai traila ma ɓe bandu mum bulu yeso mum boɗejum be danejum, ɓeɗo maɓɓi be laida ha dou tiraila mai laida bodejum ɓeɗo tari ɓe boggol ha do lawol, ɗon debbo do sala be himar mako ɓalejum be kare mako bulu mai mashin bo do wara hatto.

Agawaluma on ɗo jodi kanjum nai. Agawaluma gotel ɗo ɓe fecciti. Agawaluma ɗo ɓikkoi leɗɗe on je ɓeɗo nyama. Agawaluma ɗo nonɗe majum yelo. To ɓeɗo nyama ɗo lammi lammi, ɗo ha ɗow pilet, pilet mai ɓo nɗanejum on.

Dammugal yonde saare. Dammugal mai ni jei himɓe nani, be kewre, sera mai ɗon penti yelo kiɗɗum penti ma hiɗi, ɗon kwano. Ɓe ɗo vindi bindi-bindi ha ɓandu mahol mai.

Haraba saare mai ɗon inta lox sare mai ha yeso in complited bilding, nder mai ɓe waɗi dammugal ruf sare mai bodejim on, babal haɓe waɗi bava’ordedo babal mai bo dammugal ɓe pentai babal mai.

Ɓingel debbo'on ɗon dari mabɓiti riga mako material, riga mako mai bo ɗon Mari dara tattara ha dou, jungo mako mai peɗeli mako mai pat lalle, oɗo tariri gele danejum, jungo riga mako ɗobo don Mari material yelo, ɓawo mako don leggal bafe bafe oɗo dari dedei intaloks.

Four on guda tati ɓeɗo wanni ɗi sarqa, ɗi pat gotel ɗo ngaɓi hunduko mum gotel bo ɗo maɓɓi, mo joɗi kombi fouru gotel ɗo oɗo lowi riga danejum be sarla ɓalejum, nda mota bo ha kombi mako bo ha dow lawol on, ɓeɗo fijirta be fouru mai.

Faandu nyebbam wujugo mannga ɓe ɗo jogi haa junngo. Faandu may hunnduko maaru nonnde may ɓokko ɓokko, faandu may nda mannga, ɓanndu maajum daneejum ɗo mari binndi girin, be ɓaleejum nyebbam ni be ɗo naftira ɗum on haa wujugo haa ɓanndu, babal ɓe jogi may bo ɗo ɗan mari nyibre junngo mo jogi may junngo maako babaru ɗo vurti ɗo mari ladi.

Adecto on je werin hite a decto ɗo ɗo valla sosai ha wa dugo chaji sare manga ngam alowan boggol caji ɗuɗɗum ha dou adecto ɗo ɗo naftira be nepa is a electric a dector mei ɗo nder ledda bod adecto mei dou nder ledda daneji ɓe ɗo ɓariɗi ɓarugo.

hooto debbo oɗo dari oloowi siket maako ash koolo haiwes, oɗo loowii riga maako nonde ɓokko ɓokko be jungo ves. Debbo mai oɗo maari ɓaandu oɗo moori moorɗi maako har ɓawo. Oɗo turi hunduuko maako nii, ɓawoo makobo get ɓalejum'on.

Ɗo sabuu yiwugo on je bikkol. Nder mai bo balejum on. kolbaji di ɗiɗi mabboɗe mai diyam silva on. kanjum bo kidiskilamin baf pest. Ɗo jodii bo haɗau hude ɗanejum on.

Supa maket ha ɓe sorata kareje, ɗon chakuleji ha gefe, ɗobo kwali kokis'on je biskit, kwalimani ɗon biskit rowun, tirai angul, ɗon biskit ekshep, ɗon biskit lake donot, difiren chep ha ɓandu bisit, kwali biskit, kwali biskit manbo ɓandum godɗo ɗon jogi ha jungo.

Oɗo jogi gazal ha jungo mako, gazal mai je mari maɓoode ɗo bandu mai balejuum, gazal ɗo bo rewɓe ɗo naftira be mai haffinugo, ko dasugo gira, kuje paune rewɓe on , o jogi ɗum haj jungo mako danejuum, babal mai bo ɗon girin, ɗon bo je mili kolo.

Tire on guda tati ɗo ɓaari, tire man wod mannga, ɗon jey tokkata , ɗon peetel, tire man daneejum pat man tati tas, tire may wod babal jogugo haa sera, tire ɓe ɗo naftira ɗum haa loowugo nyamndu ya hokka koɗo ko kuma a loowa nyamndu a nyaamira.

Ɗo rooba on ɗon joɗi ha leddi, ha fuɗow, roba mai bulu be wayit ha nder, ɗomari disign, roba mai lugguɗum, roba ɗo ɓeɗon naftira ɗum ha nyeɗugo ndiyam, watugo gari, he'ugo hako lowugo kurori, kuje ɗuɗɗum je katane ɓeɗon naftira.

Lekki on ɗo joɗi na nder kwali, lekki me ɓanɗu mum girin sera boɗejum, ɗanejum, ɓalejum, bindi je vindiri inde lekki me fu mai ɓalejum, ɓedo vindi be srashcatpin ha ɓanɗu mai, to a woggi tablet mai ɗuɗɗum on ha nder, lekki bo ɓeɗo yara on nana dama.

Sinax un ha tirey, sinax bo be hauri dum se be tufi be sigi, sinaxs mai bo boga on se be wadi ridi hado, hado tirey guda jego kuma snaxs be do nyama on tirey mai bo danejun be der bo’ejun ha do tiles be sigi.

Ɗo dammugal Sare'on. Dammugal mai maru ɗo Mari payipji je Puppusi guda tati. Hunduko Sare mai hidi Sosai ɗo Puppusi waɗi kuje Girin girin ɗon windo Shumpe shumbi ha dou.

Junngo goɗɗo ɗo jogi "matsami", "matsami" ɗoo bo huunde jey ɓe siiwirta taaliya koo follere koo alayyaho. Kuuje may bo "silva" on. Juungo goɗɗo on ɗo jogi. Ɓe ɗo naftira ɗum feere ha waɗugo dalam maa, waɗa ndoondi haa nder ɓe waɗa ndiyam ɓe takkira dalam simta.

satifiket je primari edikashonji amma je kano sitet Abulnasur on inde , aporoximashon det of bat , bat of bat of piles, nem of paren an gaidiyans, piramari sukul mai , det ales of primary atenia hedmasta ripot, bat ɗo vindi fayel mai danejuum on ,satifiket mai danejuum, sera mai bo grin grin, ɓe lori ɓe waddi be sitam ɓe tappi.

Sera mahol sare sera mahol sare mai ɗo mari penti brown, mili kolo, ɗon ɓoggi nepa les mai ɓe waɗi babal fulawa jamɗe ɓalejum penti brown, penti mili kolo nda ged sare mai hatto les mai bo ɗon leɗɗi.

Ɓingel on oɗo jogi dostao oɗo wuja fauda dosta manbo ɗo waɗi ha gala ngal mako je jungo nano. Pedeli mako be lalle bodejum bo obaleji on, yitere mako gotel tan vurti o lowi hula mako ɓalejum o lowi diga mako ash babal o jodi ma bo don nyibre.

Kusel on ɓe defi ɗiggi tilis. Kusel mai, sai iye mai ɗo jooɗi be maarori nda lemun tsami haa sera. Ɓe waɗi be grinbins, nda haako haa sera. Kusel ɗo bo, ɗo ɓeddina goɗɗo proten sosai haa ɓandu. Lemun tsami ɗo bo, to a nƴaami, nƴamdu to ɗo mari colastoral a tokkini wala ko watta.

Saimbot on ɗo dari. Saimbot maini juɗɗum sosai. Saimbot maibo ɗo mari nonde boɗejum, danejum, be ba blu wait ni. Saimbot maini ɗo nufa waɗa indiketin hotel on. Hotel maibo ɗo mari cuɗi hotel mai bo ha Legos on woni je bisines skul on: aja Legos Nageria. Kuma sera mai ɗon mahol mahol maibo ramminga ɗon polwayaji ɗon ci e.

Jungo goɗɗo on ɗo jogi shawarma ha juɗe mako, shawarma mai boɗo tari be kuje danejum ɗo vurti, ha odari mai bo ɗon labule danejum be yelo be boɗejum, jungo mako bo ɓalejum shawarma ɗoɓo hunɗe nyamogo on sinaks on.

Babal mahol me ni on complited bildin on ɓetimminai nyiɓugo ɓe nyɓi ɓe waɗi babal yaɓugo a nasta ɓe waɗi pilaji ɓe waɗi dammuɗe, ɓe waɗi windo, ɓewaɗi varanda, amma timinaka nyiɓugo les mai ɗon blog je fu rufi rufi.

Kulaaji on ɗi ɗo yowndindiri ɗi tati, kulaaji may ɗon mannga, ɗon caka, ɗon peetel may. Kulaaji may ɗi ɗo jooɗi on, haa caago on, ɓe sigi ɗi haa leddi. Kulaaji ɗo bo rooba on, kulaaji may bo, ɓe ɗo naftira ɗi haa waɗugo nyamdu on. Sipecali kulaaji may mannga, jey nyamdu buki on, ɓanndu kuula may, ɗo mari nonde boɗeejum be aac kolo, ɗi pat maaji maɓɓooɗe maaji, be junngo maajum aac kolo, ɓanndu maajum boɗeejum.

Kare'on Jompa be Riga, Jompa be Riga Mai ba kaftan na kaftan Onba. Ɓedou Lowi Ha Goɗɗo Gunki be hula Ɓalejum. Limse Man Ɓalejum dou Botons mai bo Silver on.

Turmiji on haa shago. Ɗi ɗuɗɗi ɗiɗo jeri ndiri, ɗiɗo ɓili ndiri. Turmiji mai ɗon je mari nonde zargi zargina, ɗon je mari nonde yelo, ɗon je mari danejum be popul, ɗon je mari boɗejum. Turmi ɗo bo kare je min rooɓe ɗinkata gudel be riga, ɓe ɗinka dogor riga, ɓe ɗinka riga be siket ɓe loowa.

Sorugo ɓikkollede robaji do jerni plantein ɗo ha leddi, robaji ɗo jerni dow tebur, robaji arande ni kuitaji on woni ha nder kolo yelo, je ɗidabre bo grein piya on wani ha nder, je tokkata bo ngoyva on grein be yelo, je ɗotodo tattasi on ɗo jerni ha robaji tattasi bo ɓeɗo defa nyamdu be mai on, piya be yalo bo ɓe ɗo nyama on, ɗo mai ma ɓe ɗo defa on plantain, korwal ɗo joɗi nda painapul debbo ɗo joɗi hufi ɓingel mum, debbo mai tekkuɗo nii, ɓingel mako lowi riga danejum oɗo lowi riga bulu.

Babal ɗoni inti loks on sera mai bo ɗon fulawa bes, fulawa bes mai bo ɓe ɗo aati on ɓe ɗo penti danejum. Fulawaji mai girin be nonde bodejum, mahol mai bo danejum ɗon palladi ɗon ni ha mahol mai, fulawa ɗo bo ɗo fauna sare.

Ɗo filin bol, basket bol, hanbol. Ɓingel ɗo lowi bol ɓaleejum ha caka maako. Bol mai manga, o ɗo loowi but mako, lowi salla ɓaleejum, riga boɗeejum. Ɗon ɓe woni ha ɓaawo maako be pat be ɗo jogi bolji baleji manga-manga. Babal mai bo ɗon raga jei be waɗata ta basket bol.

Defte on ɗo jerni ha nder cobet je kobet arandeneni gefe ɗo jungo nyama guda tati je ɗow ɗo tati amma gotel cobet mai wala ɗefte je jungo nyamo je dow defte mai bo ɗo kashi kashi je chaka dokam ma defte mai bashiryai ɓoɗɗum do dardargoni don girrin, bulu, danejum, loukaji mai bo guda jayago.

Puroogiram on ɓe hawri haa babal ɓe waɗi dekoreeson ɓe waɗi nyamnduuji haa dow teebul himɓeeji ɗon jojjooɗi nyaama, ɓe shiryini ɓe ndiyam bee dirinkji, dirinkji may kashi-kashi ɗon piletji nyamduuji ɗo jooɗi, nder nyamndu man pilet geefe taaliya, geefe jolof, geefe firayt-rice, ɓe waddi haako salat ɓe rufi haa dow bee karas, debbo ɗo jooɗi loowi gele maako brawn o loowi fesmak galangal maako tan vurti o ɗo nyaama nyamndu jogi cookali.

Ɓe ɗo mofti ɗo waɗa mitin do siyasa ko moi ɗo hori hakkilo ni ha ardiɓe yeso ɗon ɓe lowi kare ɓalejum ach kolo girin ɓero lowi ko mai bo yeso mako don mayik je volugo ɗon goraji ndiyam bo ha sera maɓɓe.

Leeso on ɗo jooɗi haa suudu, leeso may nonnde mum daneejum, sera pawne may ma milik kolo, ɗo mari katiifa haa dow, ɗo mari filo may ni poopul on, ɗon koromje bo haa geefe maiy. Ɗon kaapet haa les may , kaapet maiy milik kolo, ɗo mahol may ma ɗo mari fulaawaaji wol peepa on.

Kolbaji ɗo joɗi je turaren wuta guda ɗiɗi, kolba mai bo glas on saɗata pusugo, ɗo joɗi turare nder mai danejum on, dow mai bo silve on, pat maɓɓoɗe mai gefe gotel mai bo tagaran, ɗo joɗi be bols turaren wuta. Ɓeɗo naftira humra urdi pat ha ɓandu ngam ura, do joɗi ha tais ha leddi.

Jungo godɗo, ɗo ɓili hadow kuwali, kuwali mai bo is very representable, ɓoɗeejum, oɗo lowi zobe ha jungo mako, zobe mai ɗo mari cen, peɗeli mako be lallei koli mako bo tekkuɗum, zobe mako mai boh....

Kulaji on ɗo joɗi ha leddi guda tati, kulaji mai manga be petel be je chaka, kulaji mai girin on jungo maji be maɓbode he'd dou ɓe jogata mai sylva on kula ɗo ɓe ɗo naftira ɗe be mai ha waɗugo nyamdu.

Londe lope, londe lope mai ɓe iri ɓe achi dai dai warata dande ɗo, londe lope mai ɗo iri ha leddi, leddi mai bo jarendi on, sera mai ɗo furtini kuje jaji na ni, ɗon leggal gadal ha sera, gadal mai bo kolo magal grin, londe mai wala ndiyam ɗo ha sera mahol, mahol mai bo blok on wala plasta, londe lope ɓe ɗo lowa ndiyam on ɗo yara londe lope bo ɗo fewna ndiyam ɗo joga sosai pewol.

Flawaji on ha sera ɓe awi, be leɗɗe ogu. Ha sera to nda bokitiji ɗiɗi. Haraba sare mai ɗo mari aureji sosai. Nda ndiyam ɗo rufi ha chaka sare mai. Nda mahol mai be wala ko plasta. blok on tan ɗo vurti. Nda babal bo ɓe laiɓata.

Turareji do jeri body spray les be dau hawa nai, je dau ɗo ɗon boɗejum, ɗon pink, don yelo, don danejum, maɓɓodeji mai ɗon maɓɓode danejum gotel don tudum pat maɗɗode mai ɓalejum, sekun layi mai ba ban nin ɗon blu, ɗon lemon blu, ɗon ret, ɗon danejum, ɗon ɓalejum pat mai ɗon bo ɓe ɗo naftira body spray ha pesugo ha bandu hala bodi odo.

Ɓingel on ɗo joɗi oɗo mari gasa sosai ɓe hubbini mo morɗi mako jungo nyamo be nano. Je yeso ɗo ɓe mori morɗi ɗiɗi ɓe rufiti. ɓingel mai lowi riga mako nonde boɗejum, danejum, yelo. Ɓingel mai bo o'danejo on.

Ɓingel on sanci hoore mum, heedi karshe ɗo. Dow bo chancaaka, morɗi maako jebe ɗo tiiti yeeso, je chanci nga mai bo, o heɓi hunde ɓe nangata gaasa ɗo o nangi. Oɗo loowi yeri maako. Kare mako toɓɓe-toɓɓe girin bee ɓalejum. Gaasa maako mai bo o wujini ka nƴebbam.

Paalo on ɗon mari koromje paalo may mannga mannga. Kof ɗon tirisita, ɗon tusita, ɗon wanwansita, ɗon santa tebur haa caka may koromje may bo ɗon pilooji a dow ɓaleejum be milikolo.

dobe flawa beston, be tiwo do dasi be bokotiji, flawa bas dokkolo majum marun on, debbo do dari hatto, bingel dari, boggol lirugo don, do liri kare gefe jungo nano dobo flawa bes madon amma kolo bokko bokko on.

Ɗum nyebbam ɓikkon on ɗum naftirta, ha super market ɗo ni ɓedo jeriɗi nyebbam ɗobo do ha gora nonde ma ɓode blue don je boɗejum, goraji mai ɗuɗɗi ɗo jeri nyebbam ɗobo ɓedo wuja ha bandu, super market bo toa yahi a tawan inde do vindi a hosan tan ayaha ayoba chede.

Bafe ganyen sha’i on je na'a'na ɓeɗo lowi ha nder ledda hako mai bo grin on, leɗɗe mai boɗejum ɗo ha nder ledda danejum. Bafe mai ɓeɗo naftira ɗum ha dollugo sha’i, nafu mai bo hala pewol on lekki pewol.

Jolof'on ɓe defi ha Pilet. Jelof mai ɗo mari girin beins, ɗon alale bo ha Sera, ɗon jungo godɗo ha Sera Pilet mai ɗo joɗi ha Kapet. See leda alele ha gefe be chokali. Nyamdu alale ɓe ɗo nyama jolof'on ɓe ɗo nyaman ɗum bo, ɗon Nafa ha ɓandu Sosai.

Bozuwaje on ɗo yewn didiri guda tati, bozuwaje mai ɗe manga manga, ɗe ɗo mari nondi ma je silvar. Bozuame me ɗon manga ha les, caka, petel, be pesketel ha dou, Bozuwa ɗo ɓe ɗo naftira be mai on ha dollugo ndiyam, defugo nyamdu, sa'ugo hunde, bozuwa ɗo ɗon mari nafu sosai hakata ne.

Ɓingel wadi girajuyishon ha makaranta, oɗo lowi gwaun mako je girajuashon, ɓe hokki mo awotji ni ɗuɗugo saro en mako wari ɗo dari, goto ɗo lowi gele mako pink be riga mako mari pinc, goto ɗo bu ɗo jala ɗo lowi shadda. Oɗo bu ɗo sukki jungo mako ni ba o ɗo woka je murna. Ɓingel mai boo ɗo sei miɗo hokka mo kareji mai aju.

Leso on ɗo babal be waɗata leso mai babal mai bo ɗon kwano, ɗon gene grin be ka'ere be pol waya. Leso mai bo hore be les be gefe gefe mai hore. Leso mai ni popul kolo be milik kolo bannin ɓandu leso mai. Sera mai bo ɗon stul joɗugo dow mai milik kolo les mai popul ha leddi on bo ɗo joɗi.

Fulawa on ɓeɗo lowi ha babal lowugo kuje fulawa mai. Penti ɓandu kuunga lowugo fulawa mai danejum on. fulawa mai bo girin on be ɓoɗejum. Ha les mai bo leddi on. Sera mahol mai ma danejum on. Fulawa ɗo bo ɓeɗo wata ɗum ha faunugo sare voda sosai.

Dammugal sare ɗo maɓɓi be gudel, gudel mai juɗɗum har leddi, dammugal dou mahol mai bo ɗo seki, sera sare mai ɗon lambatu, lambatu mai ndiyam mai pat dotti babal mai ni hiɗi sosai.

Leggal duɓɓe on, ɗo dari leggal duɓɓemai ɗo mari haako girin be ɓoɗejum, duɓɓe mai bo ɗuɗɗum on ha dow leggal man, leggal duɓɓe ɗo nandi leggal mango leggal gollohi, ɗo mari ɓikkoi mum manga manga kanjum, ɓikkon mai to ɓendi waɗan yelo.

Kobet on ɗo jeri layi jui pat ɓeɗo shiriyi paɗejiji kobet mai ɗon boro hadow, ɗon fulawa hadow, ɗon defte defte be shiryi be guli, ɗon stul je va'ugoo hira paɗe hadow man.

Babbal filin. Filin boll mai be gene. Ɗa bingel dari ya ɗaiɗai pos. Pos ɗobo babal je to be turi boll memi pos mai be nyami. To gol kipa aati bo be nyamai l. boll ɗobo hunde je himbe fijeta ɗo jartina balli mabbe.

Debbo tekkudɗo o ɗo jooɗi, o ɗo jala, o ɗo loowi jammbaaki o ɗo mari gole, o ɗo dasi Gira maako bee gaazal, Hoore maako mai ni mooraaka, walaa Gaasa ɗuuɗɗum, o ɗo waati Yeri maako, o ɗo waati Sarka, limse maako daneejum tas junngo maako gotel jey nyaamo ɗo loowi Agoogo bee Halagaare gudaa ɗiɗi, junngo maako gootel ɗo loowi jawe be Halagaare tati.

Debbo do jogi horde on ha jungo mako, horde mai nonde mai ,mili kolo bawo mai borow, der man borown, odo jogi un, da beshit ha les, horde bedo naftira dum ha harnugo gari ko lanigo hako.

'Debbo danejo, o d'o dari jogi waya be limse mako yelo. O d'o wati aishado be o rufiti atashimin dow hore mako; kombi mako don korwal piin. O d'o 'bili jude mako gotel dow tebor; d'en babal maibo mari paune girin.

Laibirari mai ɗo hebbini defteji tes buuk wala tes buuk wala. Laibirari mai ɗo mari ɓangare ɓangare kobet. Ɗon jungo nyamo ɗon Chaka ɗo Sera. Laibirari ɗo ɓo babalji asigata Defte ma'on to a ummi awara a hosa, a janga babal'on veri Sailent.

Fayande on ɓeɗefi ha'ko ha nder ha'ko mai ɗo do hite on ɗon chokali girin ha nder, fayande ɗo ɓe ɗo naftira on hadefu gohako be nyiri seramai ɗon faande ɗo joɗi chokali bo ɗo nafti ra ha lanyugo, ɗon seramai ɗon tayis ha komai ɗo dolla hako be kusel bo ha nder.

Kur’an non ɗo jodi ɓeɗo wallini nani kur’an ɗo bo ɗo mari nonde boɗejum, ɓokko ɓokko be pauni hasera goldin ni alkur’an ɗo bo himɓe andini ɗo janga on.

Kalkuleto ɗo jooɗi be defteji, be kujeji ɓe naftrta ndenbo ɓe ɗo naftira be hite. Kalkulato ɗo bo ɓe wala naftira be hite. Nnda ɗereji bo ɗo jooɗi ha dow be supainaji be hunde ɓe naftirta be ɓoggol je ɓe hauruta ɓe waɗa jooni.

Lekki on do jodi ha gura lekkimai guda tati bedo jorni antisikla on actif sikla do nyauje iyam on do lekki mai on, gura tati baddo mari nonde bodejum danejum maoema danejum on bindimai bo bodejum.

Paali nyebbam ɗo jeeri. Paali nyebbam mai guda tati. Boɗeejum, yelo guda ɗiɗi. Nyebbam ɗo ɓe ɗo wuja ha ɓandu on. Nyebbam mai bo ɗo waɗa laaitinin. Ɗon hotowa lemun saami ha dou.

Babal spot fijigo bol ɗon himɓe ɗo dari ha sera. Himɓe tati ɗo fija mo rande ɗo joggi haɓata latugo bol lolinse mako boɗejum sos mako ɓalejum buts mako danejum. Mo tokkata mo ɗo bo kare mo bulu ɗo mari gasaji hanko fu ɗo habda latugo sos ɓalejum mo haɓata jaɓugo bol mai bo kare mako bulu o lowi hunde ha juɗe mako sos danejum ɗo mari gasa.

Yeriji on ni dudugo do jodi. Yeriji mai don fashion iyaris. Don je be sarkaji, don balejum manga mai je mari sarka, don perpetel mai do jodi ha dow. Yeri do ni bedo naftira dum on ha faunugo. To a dillan bangal adilla fattude ko a jodi a sare a hosa Yeri ma a faunira.

Sarka on bee yeri ɗo haa nder leeda. Leeda man bo ɓe sigi nga dow leeso. Leeso man ɗo we''iti bee bedsheet ash colour, daneejum bee boɗeejum. Yeri may bo colour maajum golden colour bee pawni. Yeri bo ɓe ɗo loowa on haa noppi ɓe faunira.

Timotimo ngal on vurtata ha dou dule to nargewol hauti ni sei nga wara nga waala nga waɗa kof ni. Timotimo walk ɗo nga ɗo mari nonde maga tati: bulu, yelo, be boɗejum. Timotimowal ɗo wala vurta wakkati se wakkati dungu nda leɗɗe ji ɗo joɗi nga yara ndiyam pat ndiyam mai toɓata.

Himɓe bol on ɓe ɗo jeri - jeri ni, ɓe ɗo lowi kare maɓɓe bulu woɓɓe fere lowi danejeum danejum, ɓe turi ha leddi, dou himɓe daneejum ɗiɗi himɓe bulu ɗiɗi, woni ha dou ɗo bo goɗɗo goto tan mari kare daneejum.

Fulaawa ɗo sera mahol, haa fulaawa bes may sera may bo ɗon mahol aac. Fulaawa may bo waɗi girin sosay leɗɗe may kuma boɗeeji .Fulaawa ɗo ɓe ɗo waɗa dikorektin saare. Ɗo wo'itina saare sosay, so atiraktik.

Keke napep on ɗo dilla ha dou kolta, kekena pep mai bo be himɓe hander, driver mai ɗon lanyari sera mai bo ɗon leddeji sosai juungo nyamo, leddiji sosai ɗo awi don ledde dibino, fulawaji kaɗon kolo yelo, ɗon girin, napep mai bo kolo maga yelo on, ga ɗo mari ɓalejuum gado mari bindi ɓokko ɓokko goltawol mai bo gol ɗon hiiɗi.

Puccu on ngu ɗo dari, diga daande maagu yahugo deedey caka maagu ɓe holli. Puccu man ɗo dari babal jooɗi bo laaɓɗum tas, walaa dotti. Puccu man mboɗeewu on ngu ɗo mari gaasa ha dow, kosngal maagu jey nyaamo ɗoo ni ƙarce may ba daneejum, ɓanndu may ha puccu may boɗeejum coy. Puccu bo himɓe anndi beɗo va'’ira ɗum, mostli himɓe laamu ɗon naftira Puccu.

korowal on ɗo jooɗi haa paalo tuu siita, korowal mai kosɗe maajum ɓaleejum nonde korwal mai bo ashkolo, caapet lesmai boo ɗiɗi daneejum bee baleejum on. korowal mai boo ɓe ɗo jooɗa on haa dow mai ɗoo mai boo ɗon gilas raawun, dotn babal ɓe ɓili kuuje feere-feere yelo ɗon, ɗiɗi jey woni daneejum bee baleejum jey waɗi decoreesion paalo mai.

Wainan fulawa omɓe wadi wainan fulawo mai bo ɗo jodi bawo mai hukki-hukki ɗon hakoji hadow, ɓe sammi ni hadow plate mai bo danejum on. Wainan fulawa ɗo bo ɓeɗo nyama on ɓeɗo sa’a ɗum be nyeɓbam ɓeɗo naftira ɗum bo ha ci'eji ɗuɗɗum.

Ɓikkoy ɗon ɓe ɗo walɗa lannga, ɓe ɗuɓbei haa babal, ɗon boo ɓe ɗon jooɗi ɗo yia'ɓe ɓe accaa lannga man ɓe ɗo boo ɓorti riiga ɓe tati ɗo'o ɓe ɗiɗo boo be ɗo ɓorti imriiga maɓɓe ɓe borni riiga iri ba yelo gooto mai bo ɓaleejumo loowi huula, ɓe ɓornay, ndaa boo gooto sera man bulu, gooto boo yelo, loowi huula, gooto boo girin, lannga ɗo boo fijirde ɓikkoy worɓe on ɓe ɗo fija boo babal mai ɗon mbulmbuldi, ɗon ɓe jooɗi haa geefe ɗo yi'aɓe bee saare on kompliited bildin.

Jesiji on do bili rigaji salla bodejum, je ɗo ɓalejom ɗon salla dammudu don rigaji don yelo ɗon ɓalejom ɓedo wadi hangin on dari ha babal ɓe surataɗe

Yerije fashon assossoris, yeriji jei fashon wala jei sarqa singul singul yeri, awawan a lowa ɗum be hijab ma be inglish wes be kareji perpetel ni sei a lowa den yeri bo rooɓe ɗo faunira sosai.

Himɓe zaaɓe on, ɗo Abba Gida Gida on ngofno Kano, ɓe ɗo loowi huulaaji maɓɓe, jey Konkosiiya boɗeeji coycoy. Ɓe ɗo loowi gaareeji, himɓe feere ɗo moosi, ɗo jala, ɓe pat ɓe ɗo loowi huulaaji boɗeeji.

Kolo pensil je ɓikkon kolijimai ɗo jilli hadow, koloji mai wala kowala ɗon ret, pink, yelo, popul, boɗejum, ɓokko ɓokko, bulu walaji wala, ɗo joɗi pensul ɗobo ɓikkon ɗo naftira hawaɗugo kolorin durowin maɓɓe.

Ɓingel ɗo joɗi ha dow korowal ɓingel mai bo ɗo hufi piletji nyamdu kashi kashi plet be kekachaka laɓi ɗo ɗisi vindi hapi badde Al-amin ɗon gora Fanta ha sera gora pepsi ha chaka ɗon piza ɗo bo ɓe shiryi ha dow tebul dinin tebul ɗon goɗɗo bo ɗo nyama ha sera mako ɓingel mai ɗo lowi jompa be riga nda koromje nyamduji ɗo bo ɓe ɗo nyama nafa ha bandu ɓe ɗo shiryi ɓe waɗi dekoretion babal mai ɓe waɗan badde.

''Kwaali'' saabuluuji ɗuɗɗum ɓe ɗo jeernindiri ɗi. saabulu may bo ''naysil soap'' on jey ɓikkoy yiiwirta, ɓikkoy keccoy. Saabulu may ɗo nafa ''soosai'' haa yiiwugo binngel koo waɗi puufe, puufe may pat itta.

Ged on ɗo mari nonde ɗiɗi boɗejum be danejum, dou mai bo mahol on mahol mai be peshi, les mai bo ɗo mari flow, ged bo maɓɓode sare on je ɓe maɓɓi titta to goɗɗo warti maɓɓita nasta, to vurtan maɓɓita nasta, do mari nafu sosai, ngam jemmaa maɓɓan sare ma, kullum sare ma wonan ha nder sef.

Yeri'on ɗo Joɗi ha Dande, Hunde Roba Yeriman Kolo Majum Goldin, Ko Sarkaman ma Goldin Kolo ɗo Mari Zobe ha Gefe, Yeriɗo bo Hunde Faune je Roɓe Waɗata on toɓe Vurtan toɓe Fauni ɓe ɗo Voɗa be Yerimai Sosai.

Babal on ɗo mari koromje be tebulji ɗo jerin diri, babal mai ni babal nyamugo nyamdu on restaurant, ɓe ɗo sigi pledji ha dou a wara a waɗa oda nyamdu sai ɓe wara ɓe waɗa savin ma ɓe waddina ma a nyama. Babal mai ɗon hitte, ɗon esi, ɗon fanka, nda dammugal mai.

Do leso on do jodi lesomai bo seramai don leso fere, lesomai do mari nondi Marum gafe seramai huremai bo do mari mil color karshe lesomai do mari mil kolou paune be fauniri le somai bo golden colone, lesomai do bari ya kombi jamdi jamdi meidanejum, nder jamdi mai don flawaji bafemum bokko bokko leddi mai bo paddon dotti dotti hasera.

Junngo debbo on ɗo jogi jawe, junngo maako sappordu, be jey tokkata ndu, junngo maako may bo tekkuɗum jawe may bo ɗon silva ɗon goldin, jawe may bo guda jowi on, seera junngo maako may bo ɗon feere ɓaleejum. Jawe ɗo bo ɓikkoy ɗo lowa be mawɓe pat ɓe ɗo loowa ngam fawnugo bo rooɓe on loowata jawe.

Asugumri on ɗi maundi ɗi ɗo mari hore boɗejum ɓandu mare nyebberejum ɗi ɗo joɗi ha babal raga fere blo. Asugumri ɗo ɗum dabbawa petel je en ɗo dura ha sare. Asugumri ɗo to ɓe hirsi en ɗo nyama kusel mai. Asugumri ɗo to ɗon ha sare ɗo rima, ɗo rimina himɓe.

Himɓe on ɗo fija fijerde dambe ɓe ɗiɗi . Ɓe ɗo ɓorti rigaji maɓɓe ɗo tari hunde ha jungo maɓɓe. Gotel jei jungo nyaamo ɗo. Woɓɓe fere ɗo joɗi ha sera ɗo lara ɓe, fijerde ɓe fijata ɗo bo ɓe ɗo fija ɗum ngam jartinki ɓalli maɓɓe.

Certifiket man, certifiket mai ɗo mari bindi boɗejum ha ɓandu mai bulu be ɓokko ɓokko, certifiket mai ɓeɗo naftira be man on ha cheda to a timmini hunde ɓe biya cartifiket ɗon cheda ɗubi je afuɗiri hunde mai ɗon cheda ɗubi je atimmini hunde man.

To wondon goraji diddo jodi , ɗa pallandi ɗa leggal mopa ɗa leda omo ɗo sakkini babal man do sankiti, goraji ɗo ɓedo naftira ɓe mai on ha lowugo hundé ,pallanɗi ɗo ɗabɓawa on, leggal mopa ɗo bo beɗo wada mopin ledda omo ɗobo ɓedo laibira bedo lotira beɗo lota bawo suɗu wada mopin.

Ƴeri on ɗo joɗi hado leso, beshit leso man ash kolo on be zani boɗe jum, ƴerimai bo do joɗi ba manne on, yerima bo bawo mai girin, ɓandu mai silva yeri mai guda ɗiɗi yeri ɗobo beɗo lowa hanoppi paune roɓe on.

Ɓikoy rewɓe on ɓe juy ɓe ɗo waɗi kare fulɓe, mo arannde ni o ɗo ronndi tummude maako, mo tokkata ɗo jogi tummude mum, mo tokkata mo tataɓo, cakaajo keenan hanko maa o ɗo ronndi jey maako, mo tokkata cakaajo ni ɗo jogi horde on hanko haa junngo maako, mo karce bo ronndi tummude mey ɗo bili juuɗe mum ɗiɗi, ɓe junngo nano ɓe ɗiɗi ɗo ɓe pat ɓe loowi booro haa keesi maɓɓe, ɓe tati ɗoo bo ɓe loowaayi booro haa keesi maɓɓe ɓe ɗon moosa bo.

Hoto morɗi on, ɗo kashi-kashi jui. Hoto kashi jui mai pat morɗi gotel on, amma kala ɓe holli hoɓɓudu, ɓe holli geefe noppi maako, ɓe holli yeeso maako, ɓe holli geefe ngalagal maako je nano, ɓe ɗo holli je yeeso maako pat. Je yeeso mako pat oɗo moosa be jambaki, oɗo dasi gira maako lowi yeri.

Kolbaji nyabbam jebe wadirta faune kulbaji mai di didi pink kolbaji mai do nandi ba kolbaji lekki je be tufata goddo jungo do jogi babal o jogi mai bo don grass carpet mauni, da kombi mai bo don babal danejum.

Ɓikkol peetel'on ɓeɗo loowi karee barista. ɓepatmabɓe ɓe loowi ɓeloomi hulaajimabɓe. Ɗon manga ɗon motokkatamo ɗon seranii. kamɓee nayi ɗon woni seramaɓɓe babal ɓe darimaibo ɗon giras kaapet. Belowi ɓe waaɗan diraama'on ha sukuul.

Riga on ɗo bili ha do roba je ɓe bilatakare, rigame ni vodugo kola mai roba on, chakaman roba, bo step ɗiɗi rigame mari; danejum, bodejum bindi ɓalejum. Rigame bo haf on na dogo riga on ba reta on.

Kek ɗo joɗi be jus hasera kek mai je badde on, ɓiɗɗo debbo hokka bingel ha hunduko debbo olowi kare boɗejum be ɓalejum be danejum, kek mai bo ɗo mari paune milikola be bulu, gora jus mai bo ɗo mari yelo be girin, ɓingel mai bo ɗo ngabi hunduko mako ni debbo mai ɗo hokka majungu riga mako danejum be boɗejum.

Koromje on dojodi guda ɗidi ,koromje mai domari nonde milikkolo bodejum siramai danejum royal chair on royaljido be do naftira beman hasigugo ha palo.

Mangoroje kecce, amma ɗe fuɗɗi ta'ugo gefe ma fuɗɗi yelo, gefe mai bo ɓokko ɓokko, ɗe ɗuɗɗe ɗeɗe joɗi mangoro ɗobo ɓeɗo nyama ɓikkon leɗɗe on.

Boroji do ɓili- ɓili. Ɓorome ɗon je mari net, bulu, ɗo ash Colo, boro mai ɗo mari jamdi, boro ɗomari balejum, borome balejum sosai, borojobi naftira ɗum ha vakkugo dila babal, alowan chedema, wayama.

Tosta'on, Tasta mai ɗo Huwa be Hite, Tosta mai nder mai Ɓalejum ɓawo maibo Danejum, Tokstaɗo ɓeɗo Naftiral be Majum ha Yornugo biredi, Waɗugo Kek.

Debbo on ɗo moori gaasa maako baleejum kalaba kalaba.O ɗo haɓɓi rufiti a ɓaawo ,o ɗo loowi sarka maako, o ɗo loowi gawfes ɓaleejum.O ɗo loowi yeri daneejum, o ɗo huusitini, bo o bayo on, o laabay.

Ɗanwake on ɓe defi ɓe loowi haa pilet. Ɗanwake mai ɓe he’i tingere masin haa nƴamdu mai, ɓe sa'iri ɓe rufi. Nda citta, nda tingere, nda ɓe he'i salat, nda magi, nda tumatir, ɓe loowi haa tasowo daneejum. Ɗanwake ɗo bo nƴamdu on, je himɓe ɗo nƴama masin, bo danwake hunde suuno on.

Jawe on ɗo joɗi ha nder containa jawe mai. jawe mai bo kanje guda nai on. jawe bo ɓeɗo lowa ha jungo on. jawe bo paune roɓe on. Je joɗi mai bo ha nder mai ɓalejum.

Sare on ɗo dari gidan sama on ha les be dow. Dow kwanoji mai ɗon sola mi ɗo mari windoji glas sosai nda goɗɗo ɗo dilla lowi riga boɗejum be sarla ɓalejum ɗon leɗɗe be fulawa ni girin ha les mai bo ɗon shagoji ɗon ɓoggi hite bo ɗon salun ha gefe.

Debbo on ɗo dari oɗo hadti gudel be riga, debbo mai oɗo nangi juɗe mako gotel, oɗo lowi limse mako boɗejuum, pink be bulu, nda dagoo ɗo we'iti, nda taya, nda bokoti, be kawano ɗon windi mai di se waɗi hat hat.

Doya on ɓe sa"i ɓe lowi hataso, doya ni bo be sai voji waɗi goldin burawun, doyamai ɓe sai ɓe koi, kuma doya do mari nafu sosai haɓandu, ngam iss e eneji givin fut on.

Kodonndori yunifomji maɓɓe, ɓe dilla ɓe ɗo waɗa maaci. Ndaa mallumjo maɓɓe ha ɓaawo, ɓe loowi bulu zaane girin riiga maɓɓe buluu bulak, ɓe loowi sanndaji maɓɓe bee soks. Wuro ɓe dillata man boo intalop on leɗɗeeji bo ha dow girin ɗon haakooji.

Hand draya on ɗo wali ha leddi, hand draya mai ɗo mari non de didi balejum ashkolo be boggol mum balejum, Babal wali mai bo blue on be milk kolo handraya bo ɓe naftira beman ha waɗugo draining hore goɗɗo tow sofi.

Supermarket on ɗo jeri nyebbamji je wujugo nivia. Ɓeɗo jeri nivia mai nonde majum ɓalejum, nonde bottle mai ɓalejum, je ɗo bo nonde mai bulu, ɓalejum, boɗejum. Ɗi ɗo jeri ni ɗuɗugo. Nda price kare mai do vindi fo’et(48).

Fulat on fulat kontiri on, nonde boɗejum bulu be yelo, ɗo mari sita sita sita ɗuɗɗum ha dow. Fulat ɗo bo ɗo nafu sosai ha waɗugo indiketin kontiri feere.

Sarka on ɗo ɓili ha dou hunde sarka mai ɓe yeri bo ha gefe sarka mai joɗɗum ɗo mari flawas waite, green, kuje ɓe sigiri sarka mai ɓalejum ha ɓe sigi yeri ɗo bo kuje mai is like plus ni ɗon kanjuma mai ma waite be griin babal ji maibo ɗo joɗi yeri ɗobo ɓeɗo naftira ha faune.

Ɓikkoi on ɓe ɗo joɗi ɓe tati ha yonde sare. Yonde sare mai bo ɗo mabɓiti Sedɗa, nda mota ɗo waɗi Pakin Ash kolo, get sare mai ɓalejum yonde mai ɗon fulo nda bob be soket ha dou. Mahol Sare mai ɗo mari penti yelo, ɓikkoi mai ɗo dari goto mai kare bulu, goto ɗo joɗi be karemu danejum be sala bulu. Goto bo ɗo lowi jesi mum Girin be ɓalejum ɓe ɗo fija.

Supermarket ɗo ɓili jerni kujeeji haa rooba ɗo maɓɓi kujeeji mai ɗon yownnindiri ni. Supemaket ɗo babal jei a nasata a sooda huunde on, supamaket babal jei a tawata price hunde do windi.

Bredi on je slise, ɓe ta'i, ɓe sa'i bee Koi, sey ɓe loowi haa nder Plat. Plat tangaram ɗo mari kolo daneejum. Bredi ɗo boo ɓe ɗo nyaama on, ɓe ɗo naftira bee may, ɓe waɗa brekfast, woɓɓe feere ɗo waawa nyaama nange ma be.....

Adepto on ɗo joɗi ha nɗer kwali mum, adepto mai boɗejum choi, adepto ɗo bo ɓeɗo haurira be majum chaji on adepto ɗo boggol majum ɓalejum on, adepto do ɗo naftira be electric nepa to don nepa ko janbe kuni sei ɓe lowa se awara alowa boggi chaji ma.

Butaali ɓe huurti ɗi, butaali may joorɗi ɓe sigi ha nder daaro, daaro may bo "irin" jey naane ɗo on. Daaro may nonnde maajum zargizargiina nii. bo hooto may vanngay. Butaali ɗoo bo ɓe ɗo naftira bee may on ɓe una kuroori ɓe defa koo kuma ɓe nama ɓe defa ɓe harna gaari.

Sare kiɗɗum on je himɓe nane ɗo mari dammugal ɗiɗi, gotel do dammugal mai do kwano on gotel ɗo bo maronkolo be windo be cumpeji be wadi kuma sare mai hiidi les gefe jungo nano do pupusi pupusi puppusi domai bo ɗon setelait dammugal ɗo bo ɓe ɗo naftira on gam nafa himɓe ba hala sikurity be maɓɓa sare maɓbe.

ORT gishiri da Suga'on Ledamai ɗon joɗi ha dou Tayis, leda ORT ɗo hoto ɓingel ɗon Jungobo dou danni dou Leda mai. ORT da su gishiri da Suga ɗo bo ɓe ɗo Yara'on Sipeshali to atuti ko Reduma Velai, ndiyam Ɓanduma usti ,ɓe ɗa hokkama ayara koto hawan Jinima jippi awawan Asofna ayara se va'ita.

Sayin bot on, sayin bot ɗo bo ɗo nufa waɗugo indiketin babal on, sayin bot mai koolo mum bulu ɗo mari bindi bulu bilak, lesmai bo ɗo geneji gene be leggalji, leggalji mai haako maji ɓokko ɓokko, gene woni lesman haako ɓokko ɓokko, ɗon sayin bot feere ha kombi amma vangai, hedi gefe mai tan vangi.

Frut on, ɓe do he’i ha plet. Frut mai ɗon gonda, ɗon abarba, ɗon ayaba, ɗon kankana, be lemun tsaami. Pat mai ɓikkoi leɗɗe on on jei himɓe ɗo nyaama ɗo nafa ɗum ha ɓalli maɓɓe. Kankana ɗo ɓedda ndiyam ɓandu, frut luttuɗum ɗo wadda tes ha hunduko. Plet mai bo daneejum on tal.

Hooto rmorɗi, morɗi boo kalaba ɓe ɗo waɗi tuwistin on les mai ɓe ɗo nangi nangi, bee zare, o turni hoore maako o daneejo tas o ɗo maɓɓiti gite maako do loowi ves maako daneejum, o waataay yeri bo.

Mbuɗa on nga ɗo joɗi ha dou le kuje leggal, mbuɗa mai ɗo mari kolo popul, boɗejum be yelo, ɓanɗu mai bo bulu on. Mbuɗa ɗo bo gildi on je vurtatah nder hakoji, kanjum ɓe ɗo nufa be mbuɓa.

Yonde sare be dammugal tati, yonde sare man ha varanda gotel dammugal burawun ɗooni ɓingel ɗoo wali on ha leddi, ɓingel manni ɗoo wali forti juɗee mako, be riga danejum be sarla bulu. Dammugal gotel ɗobo ƙeyre kwano on, sare mahol man ɗoo cicciti puppusi ni, nda leggal girin sera toh bo ash, sera leddi man bo ɗoo pup.

Kufneje'on ɗe ɗo wali ɗe ɗiɗi ha leddi. Kufnere arande ɗoni nonde mare ba ɓalejum ba bulu. kufneje ɗoni woni worɓe'on ɗo naftira ha lowugo kufnere tokkata mai ɗon mili koloo be ɓalejum. Kufnere arande ni ɓeɗo windi chede mare tuwenti tuu, je tokkata mai ɓeɗo windi chede. Hufnere roɓe be worɓe ɗo lowa be jompa be riga.

Ka nunfari be kayayaji do jodi a plat mai tangaram dane jum kayanyaji be jodi dum sedda ka numfari ma jodi ɗuɗɗum sedda kayayajidobe naftura binalugo haku lekki be loda hagari a kurore beabe namida kayayajidodo lowa hude duɗɗum ka numfari domaide sofna yarabedo lowwadeba jus be do dolla hagari hunde ɗuɗɗum

Filinbol on manga filin bol mai ɗon laroɓe ɗon fijoɓe fijoɓe ɗuɗɗum laroɓe ɗuɗɗum sitadiyom mai manga sosai fijoɓe bol ɓe do fija ɗum ngam jartinki ɓalli maɓɓe on ɓedo fija bo ɓe hokka ɓe gifts.

Set on ɗuga nai. maka mai bo lesmai pat ɓbaleji maɓboɗe mai senɗiri. Ɗon pink, ɗon whaite, ɗon popol ɗon yelo. Maka mai ɗon naftira diffiren kolos. Goɗɗo ɗo jogi ha jungumon. Sera mai bo ɗon waɗi kontenin diffiren kolos je be nafrita.

Junngo goɗɗo on, ɗo jogi wayaaji jey ɓe hawrirta yiite, be risiiva. Wayaaji may ɗo mari nonde yelo, boɗeejum, be daneejum. Babal o darni junngo maako may bo, ɗon wolpeepa, hanko bo o bayo on.

Sarka on ɗo joɗi be yeri ha ba bal joɗugo mai, sarka mai bo ɓandu mai silva be toɓɓe daneje ɗel koje, ɗo joɗi ha bandu gudel, sarka mai bo ɗo mari dezain ba bafe- bafe, sarka ɗo roɓe ɗo wata be mai fauna, to wati sarka be yeri sai ɓe fauna ɓe vuɗa.

Deftere mas on ɗo joɗi ha leɗɗi, deftere mai bo tasebok on ɗo mari zane hoto ɓingel debbo be gorko tasebuk mai bo blu, on riga ɓingel gorko ɗo bo oranchi be salla mako ɓodejum debbo ɗo bo lowi kare mako gren, ɓe sket be paɗeji mako ɓodejum ɓingel debbo mai ɗo mari gasa ɗo vindi wan, two, tri, plos be tamis be ecals ha ɓanɗu deftere.

Babal ɗo ni babal flawa vast on. Flawa vast ɗo bo, babal ɓe shukata flawaji ha sare ɓe waɗan ha sera mahol ni. Flawaji mai bo ɗon nonde ɓokko ɓokko be boɗejum mahol mai bo don ha bakkiti dow mahol mai bo ɗon jamdi ɓalejum Sara flawa vast mai bo ɗon kolo danejum be wayit ɗon bo hako leggal hako feri grin ni.

Agogo ɗo juɗi ha ɗau kapet. Agogomai je be luwata ha juuɗe. Agogomai ɗo mari nonde silver. Agogomai ɗo mari nombas ha dau. Agogomai ha sera ɗo mari hundeji je a ustata sekon, ko a besɗata, ha dau kapet buɗeejum. Agogomai bo beɗo loowa ha juude gam fashon. Be ɗo luwa gam larugo wakkati.

Jungo gɗɗo guda diɗi, jungomai ni gotoh mai do mari agogo balejum be halagareh jungoji mai pad didi bo do takki lalle lallema boje zana zana lo do balwi jungo mako bo danejum on. o ɗo lowi limse bo nonde majum balejum be askolo lalle ɓo rouɓe do wada ngam fauna voda on agogo bo beɗo wada ngam laru bo wakkati.

Ɗum get sare on, get mai bo ɓalejum on ɗon tanki hatotton, sare mai bo ɗon hakoji ɗon fulo, ɗon geneji mahol mai bo danejum tas on.

Laibiraar on babal janngugo debbo do jooɗi haaton o ɗo jannga, o loowi himar maako bodeejum haa leddi, ndaa koromje, ndaa teeburji janngugo, nda kobed, defte laibiraari mia ndaa himɓe soosai ɗon bobji, don fankaaji, laibiri ɗo'o bo ɗum babal himɓe yaata wata jannga on, babal walaa suuruutu, babal mai veri sailen a nastata bee huunde nyaamugo bee ndiyam yarugo.

yeriji on do rufiti ha leddi ,yeriji mai do mari sarka ,fere bo wala sarka, yeri mai be do naftira dum ha lowugo ha noppi ,sarka be lowa ha dande, yeri bo hunde pawn je rewbe ɓe do wada on, do fottina be sosai to be wati yeri.

Kuje kosmetic on. Ɓe ɗo naftira ɗum, rowɓe ɗo naftira haa yiwugo. Showajels sabulu ndiyam-ndiyam. Ɓe ɗo yiwira ɗum. Ɗo mari kumpa sosai, bo saabulu mai ɗo haa nder gora on. Gora mai bo ɗo mari ɓandu yelo be maɓɓoode mil kolo. Ɓandu mai ɗon zaane ɓalejum, ɗo jeri nder showajels mai.

Debbo ɗo mori morɗi be gasa boɗejum. Debbo mai ɓalejun oɗo lowi riga ba danejum ni ba ash ni. Goɗɗo bo ɗo joɗi kombi mako jogi waya ha juɗe mum tan vurti be riga mumari dabbare.

Ɗo'o ɗum ngesa rake on, ngesa rake ɗo mari haakooji ɓokko-ɓokko feere boo yoori, leɗɗe rake man ɗo dari feere yoori feere boo yooraaki, rake ɗo'o boo ɓe ɗo soppa ɗum wara ɓe setta sey ɓe nyaama. rake boo ɗo mari zaaqi soosai.

Fulaawa juɗɗum-juɗɗum girin ni ɗo haa sera mahol. Mahol mai bo tayls on, tayls man bo daneejum, be boɗeejum on. Leɗɗe fulawa me bo girin ɗan manga-manga, ɗon haa leddi, leddi mai ɓaleri.

Bingel do dari lowi riga, bingel man ɗo fijira juɗe mako, riga mako dogon riga ha leddi be bipinc, ɓingel mai tekkudo on rigamanbo ɗo mari paune, ɓingel man jude mako danejum tas, ɓandu mako danejum, amma diga ha dande mako ɗo on vangi.

Himbe be didi be pabbe do jala goto lowi glas be sud balejun be nder riga mai danejun lowi salla mako wadi bels o nastini jude mako ha nder jiba, goto do bo lowi jumpa be riga bulu lowi hulai pat mabebe do jala babal mai bodo himbe lik deya hapi be do seyi babal ba matriculation on bawa mabbe do himbeji lowi goun don fulawa.

Yeri on o do jogi ha jungo mako yerimai bo do mari bols danejum ,do mari cimbi cimbi goldin kolor yerimaibo sarka mai juddum do mari kanjum mai ma bols danejum be cimbi cimbi goldin do mari stone delkata jungo jogi mai bo danejum mo jogi bo kombilabule labule mai bo ashcolo on yerido bobe do wata dum fauna on.

Caras on ɓe hei'i ɗum juɗɗum juɗɗum sei ɓe sigi ha nder plaite plaited mai bo ɗo mari nder mai white seraji mai blu carrott mai bo kolomun boɗejum on ɓe ɗo nyama ɗo nafa ha laɓɓungo gite be ɗon defira be mai ɓe nyama ɓedo waɗa jus mai bo yara.

Salat, kabej be kusel be nyamdu ɗo joɗi. Kabej vejitabl on, salat ma vijitabl on. Kusel ɗo ni ko en nyamata on. Salat be kabej be kusel be marori ɗo haura nyama gam do nafa ha bandu sosai. Ɗo ha nder robo bodejum..

Supa maaket on ɗum ɗo jeri nyebbamji, nyebbamji mai ɗon ha goraji, goraji maibo maɓɓode boɗejum on ɓeɗo vindi pirys nyebbamji mai wan wan fo, kanju on nafu supa maaket kala kare ayahi amemi pat ɗon pirys mum.

Nyebbam hundugoji on! do jerni jambaki kalo kalo, bodeju, wala kolo je wala. Jodi a kwalijimai bedo chiriyi dum duddum bo ɗo jodi. Bedo naftira dum bo hawadugo lippsitik ha hunduko. Be do naftira bemai hala wadugo gulowin hunduko ta yoora bo be do fauna.

Jamdiɗi on be mboobi sei be waɗɗi yulbemai be bili ha dau. Ɗau mai bo ɗon les Albasa be ɗau. Ɗon yulbe vere bo ha leeda be waɗɗi be bili ha dau. Boɗo juuɗi ha ɗau ta'ils on ganumai sei be bili ha dau. Yulbe ɗo bo be natira bemai ha ɗefigo ndiyam guldum sa’ugo hunde.

Pade un do jeri be boroji, boroji do beddo bari dum un dum da pade do balejum ha kombi boro balejum, pade do bo toudum lemon green be boro ha sera don pade be boro ha to. Pade be boro do bo bedo fadda on, boro bedo vakka luwa cede ma be waya pade bo fadda a vurta.

Goɗɗo ɗon waati fiitet morɗi maako haa ɓaawo,o ɗo loowi riigayel ɓaleejum yeeso may bo green. O loowi salla daneejum, be girin, be milikolo, on titi moota feere o ɗo jala loowi gilas. Junngo maako gotel nyaamo be agogo jey to ,be jawe. Motaaji bo guda nayi on ha babal may ɗon jey girin ,ɗon bulu, ɗn ackolo.

Jirg'on yiɗi ummugo. Jirgiwal mai ɓandu Magal Ash, taya Magal ɓalejum ngal ɗo mari Glasa ha yeso ngal ɗo mari Njamdi judɗum ha dou, ngal ɗo haba Ummugo'on.

Yonde sara yonde sare mai dammugal mum nonde mai ash kolo ɗo ɓalwi bo ha les ɗo sera mahol mai bo blog on wala plasta, sera mahol gotel ɗo ɗon plasta amma pila mai ma wala plasta yonde sare mai bo leddi on.

Pled ɗo joɗi be citta, magi, guda jui, citta ɓodejum, citta bo kayan yaji, ɓe ɗo haura ɗum on ya’una ha unordu to a uni sai a waɗa yaji, citta ɗo bo himɓɓe ɗo naftira ɗum sosai ha nyamugo nyamdu, a lowan ma ha kusel a lowanni ha hunde ɗuɗɗum, kayan yaji kam fere ɓe sakkina kurori gari, amma ɓe wala waɗa magi kam plat mebo danejum.

Bondon mori mordimako Morɗi maini sendi chaka chak. Ɗon jungo nyamo be nano. Morɗimai bedo mauri rufiti haɓawo, morɗimai bedo wadi du kof kof. Ɗo lowi rigamako balejum bo danejo on. oɗo hokkiti hoɓɓudu.

Nyeɓɓam vitamic c je cosmetic, ɓe ɗo wuja fere ha sera gite to waɗi black sports ɗo ha kolɓa, kolɓa mai ɗo mari nonɗe orange ɓe white ɗo mari maɓɓoɗe ɗanejum.

Robaaji tati je fes ha les ɗo grin be waddi boɗejum ɓe hippi ɓe waddi fere be sigi ha dow brown, robaaji ɗo ɓeɗo naftira ɗum ha ɗawreya, ha yiwugo bikkoi, ha seɗugo krori, ha nyedugo ndiyam, ha lowugo nyamdu, ɗuɗɗum be naftira

"Follere" follere mai je ɓe viyata kolire ɗo juɗɗi ɓeɗo defa hako ɓeɗo lauto be mai follere boɗɗum sosai ha bandu ngam is vigitable fut.

Riiga kampala on juɗɗum, riiga may ɓe nyooti on, riiga may ɓe loowi haa goɗɗo jey rooba ɗo. Riiga may ɗo mari pawne boɗeejum, riiga may ɗo mari daneejum, riiga may ɗo mari zargiina, riiga may bo ɗinki may jey bubu'on. Ɓe ɗo sigi haa goɗɗo, haa hunduko caago ɓe ɗo waɗa talla kare maɓɓe.

Waina on be waɗi wainan fulawa ha pilet, pilet mai bulu nonɗe danejum. Sera man bo agushi on ha dér taso danejum ɗo jôdi ha tayis. Nyamɗu on je himbe nyamata ɗo nafa bé haballi maɓɓe.

Himɓe ɗo ɓorni kareji ɗiɗo ɗo jala ɓeɗo hokki ndiri juɗe, ɗo lowi ɓoggol bodewol ha dande maɓɓe, ɗon lowi gare be hula, oɗo jala nyiema ko vurti, ɓe sera ha to ɗo ɓeɗo dari ɓeɗo mosa ɓeɗo jala ɓeɗo hofnira.

Fawda on ɗo joɗi ha leddi ɓe maɓɓiti, sei dollof je ɓe naftirta me ɗo hamaɓɓode fauda mai bo ɓeɗo naftira on hawadugo mako afauna ha yeso ma, to goɗɗo wuji nyebbam sei wadda tokkina bi fo waɗa nyebbam hunduko.

Debbo on ɗo safiti gasa mako voɗi wuji nyebbam waɗi paking gasa mai chaka horre oruffiti gasa mai ɗo waɗi koylin ha karsheɗo olowi yeri mako juɗɗum oɗo penti geram mako oɗo lowi riga mako ves jungo ɓalejum be danejum oɗo husiti hokkiti galangal mako je jungo nano.

Ɓingel on do joɗi, oɗo lowi ri gamako jungo ves nonde ri gamai ɓokko-ɓokko. Ɗankwali mako bulu. Bo o ɗo singini, bo oɗo lara gite mako ni. Paɗe mako balejum on sera mako ɗon gora bulu. Ha les o jodi ni ma jamdi on babal mai bo bulbul ndi on.

Sarka on ɗo jodi ha dow kapet be yeri ha ɓandu on sarka ɗo nonɗe maga dan goldin sarka do hunde je himbe nafta do lowa ha danɗe yeri bo himɓe do ha noppi yeri ɗo ɓo hunɗe je ɓeddinta roɓe paune on.

Leso on ɗo jodi ha babal ɓe fiyata leso. Leso mai nonɗe majum boɗejum chaka mai don gafe, gafe mai nonɗe mun blue. Sera mai don katifaji, don katakoji, don baf nda leggal ɗo dari hatto nonɗe leggal mai green.

Kaabiije on ɗo jooɗi ha nder rooba, kaabiije mai ni nonde maare ɓokko-ɓokko on, ɗon jungo debbo ha nder, rooba mai bo lemon girin on ɗo jooɗi ha leddi. Kaabiije ɗon nafa soosai ha ɓandu himɓe, ɗo ɓedda ii'am soosai.

Nyamdu on goɗɗo ɗo nyama nyamdu mai ha plet jolof kashi ɗiɗi gefe gotel jolof ma rori gefe do basmatik on be kusel be salat carbaj be hauri coslo hasira jungo mako be lalle be zobe da jus hasira mako guda ɗiɗi be ndiyam gotel da plet gotel hado nyamdu ɗobo himbe ɗo nyama nafa dum habandu’on sosai be ndiyam diyamboto a nyami a timmini a yara be jus.

Jus on ha koofi, jus mai yeelo ha koofi gilas ɗo mari suturo kashi ɗiɗi, ɗo poopul be boɗejum ɗo mari boro boɗejum be sarka, ɗo jooɗi goɗɗo bo jungo mum ɗo meema koofi mai, jus bo ɓe ɗo yaara on.

Pulet on ɗo jooɗi be cuga, be caa'i, be lifton haa koofi may bo ɗon lifton haa nder, be cookali. Rooba may bo ɗon cuga haa nder ɗon kuwali lifton haa sera boɗeejum, tii may bo ɓe ɗo yara on, be ɗo waɗa be ndiyam ngulɗum yara haa koofi tii may daneejum.